Owaante, owaantete yaa mayyaate? Owaatamaanchu ayiiti? Owaante aannohu ayeeti? Owaante ayira hasiissa? Owaantete yinayiri hiittoorichooti? Owaantete yaa mayyate. Ma danite? Me"e dana afidheyo? Hiissine horoonsi'nayi?

Looso, loosu hiittooho? Ayi loosaaho? Loosoho yaa mayyate? Loosu me"e dana afirino? Loosu dani ayiooti? Hiikko garii loonsayiho? su'minsa mayyiinayereete?

Odoo odoo yaa mayyaate odoo mamii afi'nayi odoo dagguti baala mittete odoote yinayita duuchanti odoo mitte sokka sayissawo me'u dani odoo no odoo duuchanti hiittoote ma gariyi afi'nayite

Baattote ofollanna dhagge. Baattote ofolla maati? Baattote ofollonna dhagge. Dhagge maati? Baattote ofollo hiittoote? Ofollose dani hiittooho? Dhaggese ise hiittoote? Baattote dhagge hiikko garaati?

Politika, poletika yaa mayate ? Politika yinne su'minisihu ayee widooni hingeti ? Politika yaamantano su'ma afirihu politiku mayrati? Ayi fushino su'mati ? Maati horosi ?

Daganna maate, daga maati? Maate maati? Daga maatetewayi mayi badaase? Dagate yaa maatete gambooshshe ikkituna daganna maate yine lamewa mayira bandi? Daga maate? Maate hiikko garii baxxitu?

amma'no baattote aana me''e amma'no no? amm'no ayiooti? ayi ammanoyi ayiti ammana? amma'neehu ayiti? ayi aye amma'neho? hiikko garii daggu ise ayi rosiisi? ayi aye ammaneho?

Super markeetete mirte maati super maarkeete maati mirte maati supermaarkeetete mirte yinihu lamenka gamba assinihu mayraati supermaarkeete calla yine xa'ma gimbihu mayraati super maarkeetete mirte hiitteeti aye"ooti maati

Tuqu xadooshshe tuqu xadooshshi yinannihu tenne yannara maayi qarra abbanni no? Tenne yannara maayi horo aanni no? Tuqu xadooshshi horosi maati? Tuqu xadooshshi gawajjosi maati? Duuchante doogonni horo afirino qarrana?

Seesa, seesaho yaa maati, seesa ayi seesisano ,hiikko garinniti seensannihu, seesa hongenna mayi qarri no, seensenna mayi horo no, seesu mayra hasiisano, seesu duuchunku mannira hasiisanonso seesa hasiisanohura calla hasiisano ?

Babbaxxino dani uduunnicho, babbaxxino dani uduunni hiikkuriiti? Babbaxxino dani uduunnichi horo maati? Babbaxxino dani uduunnichi ayeooti? Su'mansa aye aye yinayinsa? Maati horonsa?

Sumuda sumudu maati? Sumuda ayeera hasiisawo? Sumudu ayee xawisawo? sumudu aye sumudeyooho? sumudaho yaa mayyate? Sumuda sumudate mayeera hasiisi? Sumuda sumudaahu ayeeti?

Mini uduunni maati mini huduunne hiiko garinni horoonsi'nayi mini uduunni me'ewa beehamanno mini uduunni wolu uduunni mayinni baxxinno mini uduunne kalaqihu ayiti maaho horoonsi'nayi

Hara daa"attonna darama mamira ha'nayi? mayiira daa"antayi? maayiira darammayi? hara yaa umise tiro afidhewo baxxitewoota? daa"atana daramana?

Hara daa'atonna darama hara mamira ha'ni daa'ata mamiicho daa'anti darama mayira darami hara daa'atto yine babandina ha'nenno daa'antayi hee'noyi daa'antiro

Owaante mayyaate? Owaantete yaa hiikko gari afi'nayiite? Owaante ayeera hasiissawo? Owaatamaanchu ayeeti? Owaataanchu ayeeti? Ayeera hasissaawo owaanteeti? Owaantete mamii daggawoote ayeera hasiissawotte?

Hodhisaano aye"ooti hodhisiisaano hiikkuriiti mamii mamira hodhisammayi hodhishshu hiittooho hiikko garii hodhinsayi hodhishsha mamii afi'nayi bire hodhisaanonna xaa hodhishshi hiittooreeti mayinni loossao maa ittanno maa agganno

Hara daa"attonna darama, hara yaa mayyate? Daa"atto yaa mayyaate? Darama yaa mayyaate? Hara daramayiwayi mamii baxxata? Da"attote yinayirichi maati? Daa"atate hasiisaarichi maati? Horosi maati? Daramate qarra abbaari maati?

Hijaaraho yaa mayylate hijaara loonsnni udunnichi maati?

Agatto agatto yaa Mayyaate? agatto ay agawo? Agatto ayera hasiisawo? Baalabitti agatto mittete? Agatto gawajitaatinna horo uyitaati no ?baalanit agatto gawajitaate? horo uyitaate?

Giwirinnu maati giwirinna ikkaahu ayeti giwirinna ikkawo manchi looseetinso roseetinso hiikko gariiti giwirinna yaa baatto loosire galino mannaati giwirinnaho yaa roso rose rosunni qajeelewo mannaati

Seensille ,seensille yaa mayyate? Seesiisawohu ayeti? Mamiinni seensayi hiikko gari seensayi hiikko gari seesiinsayi seesinsayhu wole ikkiro seesahu wole ikkiro seensille hiikko gari seesiinsayi seensille mayi uduunni kalanqayi?

Afanntino gashshaanonna annuwa afantino gashshaano yinanniri hiikkuriiti annuwuna ?annuwaho yinayri ooso ilteewore calluwahonso annuwaho yinayri budu annuwaati afantino gashshaano yinanniri qarrissenso danchu garinni gashshite afantanno?

Seensille yaa mayyaate? seensillu biifisatewiinni maayiinni baxxi? seesiisanna biifisate yinaayiirichi giddonni seensilleho yine bandihu maayiiraati? seensillu maati? ayee seesinsayi, hiittoonni seesiinsayi seensillu umisi maati?

Umu dananchi maati umu dananchi mamiinni fuli umu dananchi Mayra goofawo umu dananchi hiikko garinni lophawo umu dananchi mamiinniy dayi umu dananchi maati lossaari maati hunaari umu danchi umisi mamii dayi

Biiffisa yaa maati, maa biifinsanni ayeeti biifisanohu, maati biifinsanniri, biiffisa umise hiikko dannanini biiffinsanni, biiffisa duucha danna afidhino, maa biiffinsanni dannise maati, biiffisate danni me'eho, ayeeti biiffisanohu, hiikko garini biiffinsanni.

daddalo daddalo yaa mayyaate? baalu manchi daddalaahu baalunku daddaloho? daddalo ikkinokkiricho daddaloho yaa dandiinannni? daddalle afi'nannirichi maati? daddalle afi'nannikkirichi maati?

Rosu maati roso ayiiwi afi'nayii? rosu maaho kaa'laa rosoho yaa umisi maati? roso ayiiwiti afi'nayiihu? rosu lophote xintaho. Roso afi'nayiihu duuchu garinniiti mannyiiwii manchu umisiwii rosaa

giwirinna giwirinnaho yaa mayyaate? giwirinna mamiinni afi'neemmo? giwirinna qajeelsiu ayeeti? giwirinnu baalunku mittoho? giwirinna hiikko garinni afira dandiinanni? giwirinna horo maati? gawajjosina? duuchunku mittoho?

Mininna biirote uduune ,mini uduuni hiikkoneti, biirote uduuni hiikkoneti, mini uduunichi biirote uduunichiwinni maayinni baxxi, mine calla horonsi'nanni uduunichinna biirote calla horonsi'nanni uduunichi ayeeoti, mini uduunicho kulie ?

Daddalu maati maa daddallayi ayeeti daddalaahu daddalaa mancho maati yinanni daddalo kayinse hiittoonni daddallanni maati daddallayrichi daddalsiisaahu ayeeti daddalle maa afi'nayi daddalu umisi maati

Politiku maati politiku ayioora hasiisaa politikaho maati horosi politika amadewo manchi hitoohho politiku ayioora hasiissanno

Muro, murote yaa mayaate, muro maminni qalaqantano, muro umisenni kalaqama dandiittano, murote amadoshise maati, muro hiikko garinni horonsi'nanni ,horo afidhinote hiikko garinni.

Mininna dubbu saada mininna dubbu saada yine saada lamewa bandihu mine heedhawo saada minira ayi abbeennaati mine heedhawo saada hiikko gariyi mannu ledo xaaddu dubboho heedhawo saada hiikko gariiyi mannuyiwi baxxitu lamenta badate dandiinihu mayiraati

Mininna dubbu saada saada ise maati? Mini saadano dubbu saada no mini saada ise maa assitaworeeti? Mini saada maaanaho horo uyitawo dubuytina? minina dubbu saada yine lamewa beenkina mini saada ayeooti?

egenshiishsha egenshiishshu maati? eegnshiishsha ayi ayera egensiisanno egenshiishsha horonsidhannori ayeeooti? egenshiishshu ayeera hasiisa egenshiishsha assihu egensiisi manna shiqara hasiraa?

Bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yine baniddehu mayiraat? bunu mini qddiha ikeenna sagalete mine addiha maayra ikki? Bunu minenna sagalete mine yine lamewa mayra baniddi? Bunu mini buna calla anigayiho? sagalete mini sagale calla initayiho lamenika miteenni intayiwa